Paɣaba n ʒɛya ka zaŋ zahama niŋ gbambihi ni n gbuba ka yino maa yɛ liiga dozim ka bob bob sabinli ka di booi zaɣ piɛla piɛla ka yino maa mii zaŋ tam binyɛra zuɣu gbambihi ayi ka shɛli ʒɛ tiŋa ka ŋarima ʒɛnʒɛya

Niraba n laɣam bɛ salin boɣali puuni ka zaŋ injin niŋ kom maa puuni ka so kuriya ka gbubi soobuli ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa ka yino yɛ liiga sabinli ka yino yɛ liiga vakaɣali ka di niŋ zaɣ dozim

Salo n ʒɛ palli zuɣu ka bipuɣunsi ayi ƶɛya ka yɛ liigq dizimaka nyaɣa baaji nima ka pool ʒɛ bi tooni ka laati bɛ zuɣusaa ka paɣa ʒi tiŋa ka gbubi bia o nuuni ka chɛchɛ doya baɣo

Bihi mini bi ba n bɛ duu ka teebuli ʒɛya ka bi zaŋ bindira niŋ pileeti nim ni n tam dizuɣu ka bia yino ŋmaai n niŋ doo maa nolini doo maa kpala ninkpara ka bia maa mii yirigi o zabiri ka yino ʒi bi luɣuli zuɣu

Kom n doya ka injin booti nim loɣi di puuni ni ŋarima shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka tihi sansaya ka yili ʒɛ tihi maa nyaanga ka yili shɛŋa ʒɛ di luɣuli zuɣu

Loori n nyɛ sarati loori piɛlli n nyɛli ka kuri sabinli kpɛ di puuni ka di wurim di zuɣu polo ka atakulɛta ʒɛ o luɣuli zuɣu ka nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi zaŋ bin ʒiɛ zali palli maa zuɣu

Namda nim n shɛbi ʒɛya ka bi zaŋ kɛntɛ nim n niŋ roba nim ni n soŋ kɛntɛ nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ sabila ka booi zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa booi zaɣ buluu ka to zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim n doya ka shɛli nyɛ buluu ka booi zaɣ piɛla piɛla ka katawiya zaɣ dozim ʒɛ di nyaanga

Kom n doya ka ŋarima ayi pa dizuɣu ka niraba ayi ʒiya ka piɛɣu ʒɛ bi sunsuuni ka yino maa ʒiya ka bi yɛ liiga ka yino ʒi tooni ka kaɣa lihina ka yinga ʒɛya ka bi yino yɛ liiga ʒiɛ ka tihi piɛ n giliba

Nanim n laɣam ʒiya ka so chinchina ka shab gobi ka bi to katawiya nima ka yili ʒɛ bi nyaanga ka yili maa nyɛ zaɣ dozim ka tihi ʒɛ bi nyaanga

Duu n ʒɛya ka baanjira bɛ di puuni ka adaka baɣa baanjira maa ka bolfu nim yiliya ka dikpuna maa nyɛ zaɣ tampilim ka yaɣali nyɛ zaɣ sabinli